Woggaa suuqqiya woykko xoqqabay ubbay diyo suuqqiya geetetiyage a garssan aybaka paccenan oyqqqanawu danddayiya suppeer markkeetiya woykko wogga suuqqiya geetetes.

Xoosso la hagee ayba lo''iya la la ayba lo''iya puulaayiyage hagee! Xoosso lo''ees gooppa! Hagee la aybe? Hagee puulayiya kushiya tiyiyoga giidene? La ayba lo''i!

Seeraa naagissiyageeti seeraa naagissiyoga xalla gidennan wolqqayi baynna asaakka maaddanawu koshshes. Ha misiliya bollan beettiyageeti seeraa naagissiyageeti wolqqayi baynna asaa zaytiya immiyogan maaddiiddi beettiyageeta.

Wolayttan erettida kaaletiyaa aawatusi wolaytta asay xoqqa sohuwaa immidi eta siyeesinne etabaa uttidi tamaariidi de'ees.

Ha misiliyaa bollan beettiyayi koyiro wolaytta zooniyaa kaalettiyaa waanna gadaawaa akililu lemma geetettes. Ikka wolayitta televizhiiniyaa bollan kiyidii ba qofaa shaakkiidi beettes.

ha misilee qonccissiyoy Kokkanata woter erichchidi getettiya pullattettaayoo maadiyaa som''uwaa tiyettiyo miishshappe issuwaa geetetdi xessettanaw danddayees.

Uu laa hagee ayba lo''ii? soopan hagan laa coo zin''iyaakko laa ayba machchayetanawu de'ii? laa ayba injjetana diishsha, lo''ees hagee soopay zin''a zin''a gees tana ubba.

Wolaytta dungguzzayi wolaytta wogaabqonccissanaassi danddayiya wolaytta wogaa maayo geetettes. Ha misiliya bollan beettiya naati pootuwa kushiyan oykkiyogan wolaytta wogaa qonccissiiddi beettoosona.

Dozata giyogeeti koyruwappe doommidi tokkidi dichchin medoossatussi okisijiiniya giyo shemppanawu maaddiyabata bantta garssappe immiyaba geetettoosona.

Yeletaa gallassaa bonchchiyogee wolaytta garssan daroppe erettibeennanne kare biittaappe ekkidi bonchchiiddi de'iyogaappe issuwa geetettees.